Ababalisi babantwana abancane, bayadlala labantwana babo esikolo. Bayakuthanda ukudlala abantwana abancane, yikho ukuthi bafunde kuhle, basithande lesikolo.

Umbalisi labafundi bakhe bayadlala bexoxisana ngapho benatha uchago. Bayakuthanda ukuthi bafunde besidla abantwana, yikho ukuthi bazwisise abakufundayo.

Umbalisi wabafundi abancane abaqalisa ukufunda. Uyabafundisa, kukhanya badlala imidlalo etshiyeneyo. Abanye ngabaguqileyo abanye ngabamileyo.

Umbalisi labafundi bakhe bahlezi banaba phansi bathi thwitshi benabele ukuthi balungiselele imidlalo yabo labantwana kumnandi ukuba ngumtwana omncane.

Abafundi bahlezi isigombolozi, benatha itiye yabo. Bancane lababantwana, ngakho ukuze bakhule kumele batshone besidla. Bakhuliswa yikudla.

ababalisi bayancedisana ukufundisa abantwana omunye uyabakhangela besekuthi omunye laye ukhangela kolunye uhlangothi ukuze abantwana bafunde

Lesi yisikolo seMatiwaza prayimari esitholakala epulamutri isikolo lesi sitsha njalo silabafundi abanengi bayasithanda abazali isikolo lesi

Umbalisi ufundisa abafundi bakhe isifundo sesiLungu. Abafundi bakhe bayatshengisa ukuthi bahlezi balalele abakufundayo, njalo sebelungiselela ukuthi baqale ukubhala.

Lesi yisikolo seMatshetsheni, sesisidala lesi sikolo kodwa lokhe sisiba labafundi abanengi iminyaka yonke. Bayakuthanda ukufunda okhekhe ngakho ke bayakhuthazwa ukuthi baqhubeke behamba esikolo.

Ezinye izikolo lokhe zakhiwe okwakudala ukuthi amafasitela kwakungokuyizikhala ukuthi kungenise umoya. Kodwa uhulumende akasazifuni lezo zikolo sekumele zidilizwe.

Lesi yisikolo semfundo yaphansi. Lesi sikolo sakhiwe ngabetshetshi. Bayenza ukuthi kubelesikolo ndawonye letshetshi ukuze abafundi babo bafunde konke

Izikolo zonke ziyakhuthazwa ukuthi zibelendawo eqotho yokudlalela abafundi, abancane. Abafundi bayakhuthazwa ukuthi bangahambi bodwa ekudlaleni.

Abafundi bemfundo yaphansi bathwele izikhali zokusebenzisa esifundweni sabo seMaths. Bathwele amatriangle kanye lewatshi ukuze bafunde bazwisise.

Lesi yisikolo sabafundi be primary. Kuthule kuthwe zwi ngoba yisikhathi semihloliso. Abafundi bayabhala lokho abakufundileyo njengoba sezizavalwa.

Lapha kuse laboratory yesikolo semfundo yaphansi abafundi bazangena bezofunda bekhokhelwa ngumbalisi wabo kumele behlale phansi bengagcwali indawo yonke.

Abafundi bebanga laphansi bahlezi ekilasini bayafunda. Umbalisi ume phambi kwabo uyabafundisa, bona balalele ukuze bafunde bazwisise.

Abafundi abesikolo semfundo yaphansi bahlezi basondelelana ukuze baxoxisane ngabakufundayo. Bayasithanda isikolo sabo ngoba siyabncedisa.

Isikolo sabafundi bemfundo yaphansi kusekilasini kulomduli okubhalelwa kuwo besekusiba legwaliba elikemfanekiso yokufunda kwabafundi.

Isikolo seEden ngesinye sezikolo esikhulu kakhulu edolobheni leGweru. Isikolo lesi sihle ngokuthi sithatha abafundi bonke. Singakhethi ukuthi ukhubazekile, kumbe kukhona okunye okumhluphayo.

Abafundi abancane bakholisa ukufunda bedlala lawa ngamanye ama khawuntazi abawasebenzisayo nxa bebala inombolo ukuze bengayeqi.

Abafundi bePrimary School bafunda ngokudlala. Kuba lula kubo ukuthi bazwisise nxa isifundo sabo sibelomdlalo phakathi. Ngeke baze bakukhohlwe abakufundileyo.

Isikolo esincane esemfundo yaphansi silabafundi abalingeneyo ababalisi babo babili bahlezi balindele abafundi ukuthi bangene munye ngamunye.

abafundi baku bhulekhi bayadlala esikolweni badlala imidlalo etshiyeneyo abanye ngabahamba begoneni abanye ngaba buyela eklilasini

abantwana besikolo abemfundo ye primary baqeda kudla sebetshiye imiganu yabo lezipunu kungcolile phezu kwetafula kodwa umbalisi uzabatshela ukuthi bayithathe

lapha kuse lab yabafundi i lab le ilemitshina eminengi nengi abafundi akumelanga bangene bodwa lapha ngoba kunengi okuyingozi

Izikolo zonke zilayo indawo yabafundi abancane eyokudlalela. Indawo leyi yenzelwe ukuthi abafundi bakholise ukufunda ngoba bethola iskhathi sokudlala.

Le yikilasi yabafundi bemfundo yaphezulu. Abafundi baphumile bayephandle ukuthi batshaywe ngumoya andubana baphenduke baqhubeke ngezifundo zabo.

Abafundi abafundela ngezescience benza amaexperiment bencedisana lababalisi babo. Bakhanya behleka ngoba abakufundayo bayakujabulela kumnandi ukufunda.

Kusekilasini yabafundi bemfundo yaphezulu abafundela imisebenzi yezandla kugcwele imitshina yabo phezu kwetafula bayancedisana labo.

Abafundi besecondary baya ncedisana Lapha kusifundo sabo se metsi ukhona okhokhela isifundo yena laye engumfundi ukuze ancedise abanye bakhe.

Kungolwesihlanu esikolo, abafundi bayahlabela bayagida njalo baqakeza izandla bejabulele ukuthi sebezahamba kumpelaviki bayephumula ngoba kade befunda iviki yonke.

Abafundi abafundela imisebenzi yezandla. Abayenza ngokwamagesi bayabambabamba lapha beseza lokhu okuthwe bakwenze ngumbalisi wabo.

Abafundi abafundela umsebenzi wezandla basesaluni bayafunda bencediswa ngababalisi babo bayeluka amakhanda abantu atshiyeneyo betshengisa ubungcitshi babo.

Abafundi bemfundo yaphezulu bagqoke izigqoko zabo zemisebenzi bebamba bamba incingo bencedisana ngalokho abakwenzayo ngomsebenzi wezandla.

Umbalisi wemfundo yaphezulu usehofisini yakhe . Usebenzisa ilaptop yakhe ukukhangela izifundo zakhe azazifundisa ngamahola amabili alandelayo.

Abafundi bemfundo yangaphezulu abaseyunivesithi batshengisa eminye yemisebenzi yezandla abayenzayo esikolo bayanunsela insimbi zabo.

Omunye wabafundi bemfundo yaphezulu uthwele i"mic" uyakhuluma ukuze azwakale bonke abanye abafundi bamuzwe ukuthi uthini, abanye balalele.

Bajabulile abafundi ngoba selifikile ilanga akade belilendele ilanga lokugraduter ubona ngokumomotheka ukuthi ihliziyo zabo zimhlophe kade belulindele lolusuku

Lesi yisifundo sokuhlabelela okuthiwa yimusic. Umbalisi utshengisa abafundi ukuthi batshaye njani insimbi zabo njalo labo bamlalele ukuze bafunde ukutshaya.

Abafundi bemfundo yaphezulu abafundela ukukhangela ngezinyamazana babambe ibhiza bayalikhangela balihlole bekhangela ku khompiyutha yabo .

Abafundi abafundele imisebenzi yezandla bayancedisana ukuthi bekanike kukhanya ngabafundela ezikagetsi bayabonisana ukuthi benze njani.

Lapha kusesikolo sabafundi bemfundo yaphezulu. Leli likhitshi okuphekelwa kulo abafundi. Laba ngabaphekayo, bayancedisana ukuphekela abafundi.

Abafundi bemfundo yaphezulu bakhangele amalaptop abo abanye bakhangele ama computer kusifundo sabo sekulula ukufunda kulezinsuku nxa ule laptop.

Abafundi bemfundo yaphezulu abafundela imisebenzi yezandla bayanunsela ngendlela abafundiswe ngayo uvale amehlo ukuze awavikele

Lapha kusesikolo sabafundi bemfundo yaphezulu. Isikolo lesi sihle njalo sikhulu kulabafundi abafundela phansi kube khona abafundela phezulu.

Sebetshayisile abafundi esikolo. Ilanga selisiyatshona. Sebetshitshela emakhaya abo. Bahamba labangane babo, ukuze bafike masinyane ekhaya.

Abafundi ababili abangamankazana bayahamba begqoke izikhethi zesikolo ezilithanga lamasokisi amhlophe lezicathulo ezimnyama.

Lo ngumfundi wemfundo yaphezulu ume ngemva kwetanka yamanzi ukhangele abanye abafundi. Yena ulungiselela ukuthi akhe amanzi abuyele ekilasini.

Umbalisi uhlezi umaka amaphetshana abafundi ababhalele kiwo imihloliso abanye ngabatshaya konke abanye ngabalahlayo kuthi abanye ngabangaboni lu.

Abafundi bahlezi phansi umphathi sikolo exoxisana labo ilanga liyatshisa sebekhiphile amajesi abanye sebelala lokulala sebediniwe.

Abafundi abangabafana basesikolo. Bagqoke ama uniform abo, amahle, bahlohla! Amayembe abo amhlophe, kanye lamabrugwe abo, alithanga.

Abafundi bebanga laphezulu e secondary school. Abafundela ezika gesi. Bayancedisana lapha ukuthi bayenze abakwenzayo okwa magesi.

Leyi yinkundla yokudlalela ibhola okuthiwa yibasketball. Abafundi bayakuthanda ukudlala. Singatshaya isikhathi bazabuya bezokuthi gwaqa enkundleni.

abafundi be secondary bayadlala phandle ngoba yisikhathi se break bahlezi ngobungani ngobungani belungiselela ukuthi nxa iphela babuyele

Abafundi besekhondari bakusifundo samakhompuyutha. Omunye lomunye ulekhompuyutha phambi kwakhe okubizwa kuthiwe yilephuthophu. Bayacovacova kulephuthophu lapha ngesifundo sabo.

Abafundi bemfundo yaphezulu bamile endaweni abadlalela kiyo bangamaqembu amabili ahlukeneyo balungiselela ukuthi badlale bancintisane

Abafundi besecondary bakhangele emdulwini bekhangela umabona kude okhanyise emdulwini lamabala ukuze babale bayakujabulela ukufunda okweskhiwa.

Abafundi bemfundo yaphezulu bebesenza imidlalo bejabulisa abazali babo ngalolo suku kulamapholisa kanye lamasotsha akade benxusiwe labo ukuthi babe khona.

Umbalisi usebhala ukuze abafundi labo babhale. Ubefundisa isikhathi sonke. Sokuyisikhathi sokuthi umsebenzi wokubhala uqalise. Ukuze abone ukuthi bafunde okunganani.

Lesi yisikolo seMathetshaneni secondary school. Isikolo lesi ngesinye sezikolo, ezenza kahle eMatabeleland north. Isikolo lesi ngisithandela ukuthi, abafundi baso, bayapasa.

Sezivulwa izikolo abantwana bagaxe izikhwama balinde amabhasi azabathwala ababisele esikolo ukuze bayefunda iskhathi sezitshaya.

Kusekuseni ngoMvulo kuassembly esikolo. Umphathisikolo umile phambi kwabafundi, uyakhuthaza exwayisa ngendlela okumele baziphathe ngayo njengabantwana besikolo.

Abafundi be secondary bagqoke ama uniform afananayo amhlophe phezulu lamabhulugwe amnyama bahlezi abanye njalo bamile balalele okhuluma phambi kwabo.

Abafundi bemfundo yaphezulu esecondary baphume ujumo baqonda egangeni lababalisi babo ukuze bayefunda bekhangele mathupha okumele bakufunde.

Abafundi besikolo bamile balungiselela ukubukela umdlalo webhola elibhampiswayo ozaqala emaduzaneni.

Leyi kilasi yabeze mfundo yaphezulu. Ikilasi leyi ilamatafula lezitulo. Lapha abafundi abahlala khona. Umbalisi uyabe ephambili.

Lesi yisikolo se university yisikolo esihle kakhulu esicecisiweyo ngamaluba, kulama luba abomvu kubelotshani lamanye amaluba aluhlaza

Lapha kuphambi kwewofisi enkulu eyeyunivesithi. Iwofisi leyi kulapho okubhadalelwa khona lokubhaliswa khona amareceipt abafundi kumele bahambele khona.

Kusendlini yabafundi esikolo semfundo yaphezulu, abafundi balala ngababili ngababili omunye umbheda wakhe uphezulu omunye umbheda wakhe uphansi.

Leyi yikilasi enkulu eyunivesithi ikilasi leyi ithwala abafundi phose bonke abafunda lapho kuze bonke bafunde kanyekanye isifundo esifanayo.

Le yindlu egcina amabhuku okuthiwa yilibrary. Indlu le ilamabhuku wonke adingakala esikolo semfundo yaphezulu ukuze abafundi babale.

Abafundi besikolo seyunivesithi bahlezi bencedisana ngama ekisipelimenti abo balungiselela isifundo abazaba laso lamaphilizenteshini abazabalawo

Abafundi bemfundo yaphezulu okuthiwa yiyunivesithi basehall bayenza okokugida bezijabulisa ngesikhathi sabo sokuphumula.

Electure theate lapho okufundela khona abafundi abanengi sekukliniwe kwahlanzeka kulindlwe ukuthi isifundo siqalise abafundi babuye bazokuthi gwaqa bafunde.

Le yiyunivesithi entsha eyakhiweyo esigabeni seLupane. Zijabulile izakhamizi zeLupane ngoba lazo ziphakanyisiwe, abafundi labo sebezathola ukufunda eduzane.

Lesi yisikolo seUniversity esilomduli omhlophe kukhanya umfundi uhlezi lapha ulindele ukungena ehofisini ukuze akhangele ukuthi ubhadala njani eskolo.

Lesi yisikolo semfundo yaphezulu. Abafundi bahlezi befundisana bencedisana bengabafundi. abafundi abakhulu bayakwanisa ukuzifundisa laloba umbalisi engekho.

Lapha kusendlini ehlala amabhuku okuthiwa yilibrary. Lishelifu igcwele amabhuku aweScience ayiwo afunwa ngabafundi beScience.

Leli lisango lesikolo semfundo yaphezulu, abafundi ababili sebeqedile izifundo zabo sebetshayisa beqonda emakhaya abo

Isikolo lesi ngesabafundi abafundela imfundo yaphezulu kuthiwa yiyunivesithi, sihle kakhulu sipendwe ngombala omhlophe kulotshani obuluhlaza tshoko.

Kusesikolo sabafundi bemfundo yaphezulu. Abafundi balendawo abadlela kiyo. Bayabuya bezokudla ngesikhathi sokudla babuyele esikolo.

Kusesikolo esikhulu senfundo yaphezulu, leyimigwaqo ephakathi kwalesi sikolo .Imigwaqo leyi ,eminye iqonda lapha abalala khona.

Leyindlu yokubalela abafundi bakhona bazobala bayaxoxisa kodwa akuvunyelwa ukuthi bakhulume nxa besendlini yokubalela kumele bathule zwi

Le yiUniversity esanda kwakhiwa eGwanda. I University le inkulu, njalo ithatha abafundi abanengi. Abafundi bayayijabulela liUniversity.

Leyi yikilasi okuthiwa yi Laboratory. Iklasi leyi ise university enkulu. Abafundi abayenza ngokwe science bafundela kuyo kule iklasi.

Leli lisango lesikolo semfundo yaphezulu okubizwa kuthwe Yi Lupane state university. Ungangena phakathi kulezakhiwo ezinengi okufundelwa kizo

Lapha kusendlini yabafundi kulesitulo letafula lapha abafundi abahlala khona nxa sebebala bebendlini yabo njalo omunye uyahlala kulesi esinye isithulo

Leyi yindawo enhle eyabafundi abafundela imfundo yaphezulu. Kulotshani obuluhlaza kube lamaluba abomvu kuhlala kuhlanzekile.

Abafundi bemfundo yaphezulu bahlezi bathe gwaqa kusifundo e lecture theatre umbalisi wabo uyabafundisa abanye bayazamula sebediniwe

Abafundi bemfundo yaphezulu sebeqedile akade bekufunda .Sebehamba belandelana beqonde emnyango ukuthi bayephuma bahambe emakhaya abo .

Lapha kusendlini yokugcinela amabhuku. Indlu leyi kuthiwa yi Library . Amabhuku wonke afunwa ngabantwana besikolo bemfundo yaphezulu ayatholakala lapha.

Umbalisi ongumlungu uyachasisa kubafundi be university ebafundisa ngesifundo sakhe bamlalele lokho akukhulumayo ukuze bazwisise .

Umbalisi ume phambi kwabafundi uthwele imayikhi, uyabafundisa ngezempilakahle. Bayaxoxisana bephamisa izandla ebaqamba.

Le yindlu ehlala abafundi baseyunivesithi yi wardrobe yabo abafaka kiyo impahla kulezikwama phezulu eceleni kulesitulo letafula abahlala khona nxa sebebala .